khasolo khemile khasililile mubunyasi akhandi bwemile bwasililile shisaala.

Umukhate ali kwakila bilimwa byewe alikhukhotsesa imbakho imbakho khulima bilimwa byewe

Umuwambi we ng'eni awambile ing'eni khukhwama mumetsi munyanza akiwambile mukhono

Likhukye nga likale muchewa lilikulya kamarofu, lyahambile rirofu lindi mukono mundi

umubuzi uwepikipiki alikhufuga ipikipiki khulugudo tsinzu tsilikho kamabati kamawanga bisaala ni.

Tsimotokha tsilikhutima mukona nga ifula ya'pila ne betsipikipiki nga bali khufuga, be bikele bali khukendela khundulo.

Umusani inga imile khulyato hakari wenyatsa nga alikhuwamba tsinyeni

Ingobe nga ili khushisala iyambile ili khutsa mungachi ili ukhwishubila khubisala khungaki.

tsinzuhi tsibusile hushiyu shatso nga tsalindile bubushi nibubwana bwatso

Inzukhi ngeli khutsa khu bimuli khutsa khunywa mubimuli buwomi

Bisolo bye musibila nga bili khayila, buyila bwe musibila bwatsile khukenda kyenda ne ne tsayo.

Shisawa shesi bakhupilamo kumupila, i'bulafu nga tsi'motokha tsa pakingile khu lugudo khuwandikhe ni khwesibata

Bikwaro bye khumurwe bye basilamu nga babipangile bulayi busa.

Shibila shahabile kumulilo nga kyimisaala kyashile bunyaasi bwashile kuhukyenda mushibila shositsana

umusawo ali mwidwalilo alihuhebela ali hukezesa abone byesi alihuhola bilamu namwe mbawo

Bilyo nga bili khumaika kekamanda. Isepiki babimbilekho lubawo, ikindi nga babimbilekho shitelo khungaki.

Lukocha lwe kametsi nga lwa i'tsulamo bitsyafu, bayombekha khundulo khwayo tsi'nzu ni bu'yu bwekhukhwiyetelamu.

umusaani aboyile tsinyungu khukali alikhufuka alikhufukila khundulo khweluguddo.

Basilikhale ba uganda nga bimile mulayini umukhulu webasilikhale ali khubabirabirakamo nabakesa

babubi belilyato babili nga bali hunyanza akari bali hufuka ilyato nga ambile shisindiha kametsi

Abandu babili inga bimile khumabaale kenya kenyantsa ngabalikhuloba tsinyeni

Inzu ili kukanda imboofu yesi bikhalamu bakanikhilamo isonga tse si uganda

Khulujinji nga bayombekhakho tsinzu babyalakho kyimisaala bayombekho ni lukuto ni buyu bundi bayombekha hasi we lujinji

Buyu bwe khusanyukhilamo babwombekha khundulo khwekametsi atenga kulikho lilyaro litimila khumetsi ni gyimisaala